certificat de residence ten president fe fo secretaire fe kene pour GIE yo fo trésorier fe photocopie carte d' identité den tamit des membre oxaga aussi ka foga fo frais de dossier frais de dossier a jega wana leya bo 85000 bo 90000 xaƴa a jega ndata la o refa o reta nga directement trubinal den xaƴa tarif tarif frais de dossier ke dal en tout cas xan ley ngo ten te moƴo leer wala kene dal ten ref ke ando naye o kina wago o kina wagano mbonor banu ando naye waxey reta o fanio weec koy itam statut fene ne i leyit una o faño weec reglement interieur fe faño feec aussi PV PV AZ ando naye enristrer déja au nivau des service des impots a soɓa refa maga bo pare fo registre de commerce fe o num tu wiid no question nene wetanamo ten

njoko njal njoko njal a paax wala wetana xama question ne sax fo itam mene ande leg leg o kina a gar itam a leyame o xene dal machine ke i coxel fop ka fiyan no mbinum no mbinuma gekan i ande kene itam ne ref ta nene ko ga a ye kena coox tel coxano leŋ groupe ande nuun mbokator u leye kan mbugo mbi nangam kan an yo ye kun coxel no gon kaga kon nuun fop mbogun nuun fop mbarno njirñora kon a refa nga ye o kino xe oxey gekan nu mbinum a jalan calel xoxum o ñako ando to kaga yond ke organisation te wago jof toog GIE ne yond kiran te jof took cooperative ne yond kiran te jof took to o leya nga developpement developpement wage dey no mbin leŋ developpement wage dey no kino leng donc le developpement doit etre generale pour que developpement a sentir el il faut we ando naye communauté fe fop wala ke xup na ten a sentir inoyo oxu ten ref na o ga te xoxum kene koy xana xana etit ten ku ando naye a gara comme équipement ku ando naye a gara comme comme chomage ku ando naye a gara comme a yoon dal a yoona na wo ka ando naye comme appuie yo ka ando naye ka gar pour a damit fat fopa mbogin donc kene probleme o no dynamique organisationnel kene probleme o no ke ando naye ten waru ci organisation ne doole to ku ando naye itam nuun wen organisation nuun we ando naye nuun nderu organisation ne ku ga ona ne ye nu nga an te gara wala nu nga an te geenu ta dak nana ciiñ fopa mbara ngenu ten a leyoyo no xam xam a leye yo no no no discipline a leye yo no dal ba regler probleme kaga ande comme acteur de développement i ndef ka i mbaro njal pour kene a refa nga kana yaqa te num tela ciiy wala wala te fexey bo ba inel maga to coow jeg ke dara jeg ke nda itam ne ando naye maga nu mbugu mbad nu mbad maga no mbamir nu njeg ka moƴ na may waye itam ka moƴ ka moƴ na may

trés bien <hesitation> anda xaƴa GIE i i eta nga no organisation GIE anda ye ten xaƴa lim fe a jega mate xotit na nda jege mate dey na GIE nu ndefa nga wiin ndik rek a fela tanga nuun nu mba leye ka i créer a GIE ga ano nda ke tam wena no developpement koy ande i ley an xatoor ten refu ye a refa ngaye probleme ke nu mbug na mbaƴ fopa duku fat nuun fop nu in wa ndoor mbokat dole nuun mbaƴa ndoor probleme kaga xaye ba ref na PDCVR ten o xete moƴna sawaro yoon ten refu oxe ando naye ka mbokatoroyo a mbi mbolo ten taxu in bo i lam ta sax ko ga'a mi kam lamta lim fe kene ke nama fodu bo and ndax nuun moom gan mbokat fop ndax nam ande projet ne au depart i ley a ye kete bug na ten ref i leye damit Fatick de Etat du senegal tamit Senegal fo xoxum bo a cik maalo lene te jika te chere a te mbeka maga xalis fa mayu i mbug kaga wañu kaga ande wiin ndik mbagiran wiin daduk mbagiran i leye koy comme Fatick ka waro fokatel nowe na participer a ten kaga itam mbin leng i leyiran wiin mayu i leyu kon OP kene organisation paysan kene GIE kene cooperative kene ka mbar ku ando naye owey mbiyan a refa nga to a mbuga njal fo PDC wala projet lakas ku de mbiya de mbiya noran waye itam ku ando naye a gara a refo njiriñ no waga de mbokato ten fop ga ano coté lene koy xaƴa a jjega ka ando naye leyano ndiki a wara adu no lamit ne te ref formation fe parce que probleme mayu tam ñak foramtion fe tena gara <crosstalk> developpement a refa ngaye tu es formé tu es tu es bien outillé ke ando naye warano saq no bagage intelectuel ke ando naye wara no saq no xam xam fop saqano no coté déveleoppement no coté jofan saax mbamir o saqa ngan ko ga'aye nangino laxatata xalat xalat solitaire manam xalat fa and naye wo rek interet personnel ko ga aye xalisof oxey saga nam fi ka bo askan fe njeg kede mbug na nam fika bo saax lene ref na senegal leng ke te jeg na nam fi ka bo fokator fo wiin we bo i yokin bata fadat ɓetik nam i mbika bo kene i njegane ka jilasa to i mbaag no njegmeke no no to mbag no njalal meke a qox in ko ga'aye xalatof fo xam xamof orientation of jubluwayof fop ten refa tu nam fi ka bo fokat wiin we bo i mbago xic kaga njeganorin te refo njiriñof fop ga'ano ten taxu maga to kene kena atan ten refu formation yam ko and bo jangona bo nad kene ten nanga te refa probleme of yam fop xam xam o fi tan fop xam xam o fitan to xam xam koy ande ko ga a te leya xina developpement ke aduna teen ten ref xam xam fo o wod pour developpement il faut xam xam fo o wod to xam xam tena ata o wod yaam bo jangona xano an ke o fika bata antong golankor fo ke fi ke rona bo at kirang galkankor fo bo jangona itam tena tax ka o an o kinoxe jiranga namo faƴit kan o kinoxe jiranga xam coxkan kene a cang na atan kon ten tax formation fene ka fog no plier fondementale ke ando naye teno war fi pour developpement pour genin GIE of a genon nete warna genoox pour genit cooperative of mete warna genox pour genin association mete warna genoox OCB nute waag na ref o geni tin nete warna genoox il faut xam xam fe il faut formnation o ndeta ngan itam adna fe ka ñaƴa ya se :far qu'; on appel la connaisance amprique xaƴa a jaga xam xam fa ando naye i mbiyo gan i reussir oga ten i njego ga ten o ndik nda bo ndeto na xaye ko ga ka ye a jega xam xam kas kana ngara bo jangona ande teno moƴa felo former el to bo former ange rek xano and to bo ando na ko ga aye ne fi togona xana jeg ka yokona ten xan moƴ na moderniser bo o fiyo ganga cono cono tadik cono fa leng o fika ta o fiyoga nga cono tadik jeg tadik cono fa leng o fi kata jeg ɓetu fa leng ande kene kon formation fe no plier fondemental ke ando naye <hesitation> o kino xe wara no mbonu pour surtout koy no no adaxa le yam o refa nga membre simple "sax xaƴa waga nan gilwa rek nan gilwa nu de mbina o fi naga yaam waag ke ñak ñako jangole moom xaƴa xaƴa wage ñofo forti tel no sax le nda nuun we ando naye kan adwa koy nuun nuun ndef we ando naye den ad wanu organe kene nunn saqu responsabliter kene nu mbara njang bo ku ando naye ten ten responsabliter faga lacu o andin nda itam o wago ata xalat ka ando naye xana wago ɓis mbokator nuun mbotay nuun nene mbamir kon formation fe ka jag na jag ten solo yo kaga dako suur comme no nen leyta numa ndiki évolution fe kate njof donc pour o wago yona fa jamano ande changement ke na njega waga gestu bo an varietée varietée varietée kum moƴu adapter u fo lang ka njeg na fojem varieté kum adapté u fo fo kene kene a refa nga no plateau refo ande kene fop pour o moƴ na anda a paxa paax moƴ no maitriser `il faut o refo xa ando naye ko ko jang ga ano fo itam a ndata le de mbarna ndeef o reta nga no coté gestionnel fe a ndata la de mbara ndeef pour o wago orienter pour o wago orienter aden a paax yaam xam xam la connaissance il est circonstanciel xam xam moom <hesitation> o janga ngan refe pour rek pour o pratiquer an me ando naye maga janga tano nda ko gaye a chaque fois qu ' une nouvelle situation s' oppose ko ga'a o njofo wago agir ten kene ref o njiriñ xam xam ten taxu xam xam fe ka jeg na jeg solo yo tamit bo ande ku ando naye a gara a ref qas wo andu c'est une nouvelle connaissance wo andu na na wo andu ka soog na garido a ref qas na nuun o ñof no maitriser waye o jeg pépagogique o jeg o jeg xareñ te wago demultiplier and nin we nado naye den ndefa ciinjof waye itam kaga suur sax kene ando naye ten ref ne warona ñaƴ nit o andin a paxa paax maitriser in ten taxu formation fe ka warna waro adu teno to ware sagan tel

njokonjal i mba numtu wiid tena paax <hesitation> bo ndiik anda ye no foramtion fe rek a garka te ref oxe ando naye ten adwu a wef kate farna and lamtam oxe ando naye ten ad wu nama war na nan i etanga na president president ka jeg role responsablité fo profil fa and naye kate jegin ten koy anda ye <hesitation> a refa nga ye ten ref president ten adwanu den ande tekte ye ten moƴu an nda koy fok te jeg kate and na il faut te jeg nate nan na ga ano a wara ref oxa ando naye oxa responsable na yo o leya nga oxa responsable na o ley oxa ando naye buge caxan no dara um to men teg na kaga rek a ndeta mi mom kene ye i créer an o depart kene tax u toujours ko ga aye ka mbis na kaga mbamir rek a jega caxan leng mbekiran ten ref ke coxel machine geek no mbinof ref ke o coxel ax ndeetv na o fiya ten waye tam ref tayil ten dara o wara nga xoyit reunion xano fi in o wara nga toujours itam xano wota xalata ndax um ata nga idée nene xana jegano njiriñtige il faut o jeg capacité faga il faut o jeg jot faga tamit il faut ref axa nado naye itam ko saq esprit de groupe wago fi fo wiin we il faut itam o refo oxa ando naye ko tu es animé de bonne moeurs ciko paax ko saqin valeur bugim tig no kiin jambam onj jaɓam cono jambam jambamo cono ngir wiin we njirñu ga'ano il faut o saq kene nda il faut o refooxa and naye itam ko waag communication ko waag waxtan mbanu waxtan a lacena a aten waxtan tin na ando naye naga te jeg te president a wara saq kene il faut o refo xa ando naye itam bo o critiquer el parce que critique moom waru ad wa nena o fiyel ten mbadu critique ena tu dois rester calme nan gilu peser nan gilu itam ke kino xe leyna o pare anga arefa nga ten jegu raison o leyne wax deeg ke leyona ten ref ndigil ga ano yem fiya kene kam juum u nda i mbi anga ne leyona ten moƴ u kon est ce que i njem ke mbi nene kon o adaxo xe tamit a wara jeg <hesitation> kene retenue fene a wara jeg yiif lene a wara jeg <hesitation> humuditer fene o yelefo lene a wara jeg itam o yonda xo lene ga ano nda a wara ref itam oxa ando naye a disponible a mbanu nu soxla una no mbago ndaw ten a jego daaw a ref oxa ando na itam ka serieux a jego refo xa itam ka integre anda ke saax le ñaƴa a anda ku mu saax le tolwa a andan kene bo o fokat ra ngan rek waye itama aref oxa ando naye itam kuna xewa ka leyana nuun c' est dire fi ke dara ka ndeɓan na il vous rencontre a chaque que tiga jeg activité wala tev jaɓik tig wala te nu te waag na fi wala te jambik reunion wala te ret no atelier wala ku te waag na assister to a xotit ma o njiriñ a gara nga de ka fiya nen ka wetan wa nuun ne tiga garit na garit kon kene president ba saq na qualité kene vraiment ko ga aye <hesitation> xana fi calel ke nen warit na ande prsident xaye ten waru ten ke tax na i ley kana fop president xaye ten waru ref oxe ando naye bo decision ke njage na

president ke den waru fi kene president aussi c' est lui qui doit convoquer les reunion ten aussi ten waru approuver a toute les depense apres l' execution depense fu ando naye kene ke warano fi OCB ne warano fi mais president ten warno valider ba ƴut ga ano nda ten ref oxe ando naye ten waru representer a OCB ne itam no rencontre fu jeg na a l' exterieur to nu ngoye ten ten warno kene a pourtant ten ref oxe ando naye sax ten war elaborer a periodiquement les rapport d' activités kon o xaga a wara disponible to a wara jeg xam xam a wara jeg jot fe ten taxu president njer maak mako nda itam refe ye president rek itam jegu njer pourtant tresorier yo a jega njer na ando naye a saqan nda pour te saq njer nene i mba equiter nama waru nand a wara wago anda ye o tresorier moom wax deg fok te waga lire a waga pin to kene leg leg o ga oxa leye na ye ten ref tresorier qq nda ko ga a a lire ale ka ndof tan wala te bina ndel sax ten ref tresorier nba pare sa mbina ndel iyo kaga koy probleme o ke aduna ten ref a wara waga lire a foga no profil um te waga lire wax deg a waga pind a wara fi tam oxa ando naye ka former el no gestion a ref oxa nado naye itam il est disposer a suivre une formation parce que leg leg oxa and naye age um ci a tiran comme ne i njang to guna na endralogie ten ref formation des adultes yamo maak sax eduquer kaan o maak capacité d' écoute um capacité de comprehension um vision um de concentration um fop ko ga aye ka wañ wata est ce que o xaga il est disposer a suivre une formation non donc il te ref oxa ando naye ka jaflax nda ka jeg jot nda itam a tolwa xa qido a wago suivre a formation kene de maniere continuel il faut te suivre a pour mute xoyena a wago jambik a former el a and donc kaga ka geen weer nayo deye mbiño leng donc kene itam fook nu ndet o xene nu coxan refe ka refe secretaire refe rek ka ando naye ka yomb nayo ga ano nda itam pourtant bo reunion jeg nayin kene yiin a wara fi un procés verbale a wara no mbinda kene fop ka cungel no secretaire a jega itam mayu ka ando naye ka xewa kam fe wo andu xalis wo andu lakas kana pourtant tresorier yin a mbara no mbi nda wo en tant secretaire tu doit etre informer de tout se qui se passe parce que ko warno mbinda bo o feet ku and naye a ɓostuwa a president a ɓostuwa xano wago leye mi de mbin am kene fo kene kon o xaga refe o kino caxan il faut te jeg ka ando naye a wara no saq no bagage intelectuel no and pour te wago o ñaƴin kene ten o ndeta ngan ten a refa ngaye tiye fada ba fiya ba fiya ande ley anum ndiki ten war fiya les procés verbaux mbanu tiye jeg na wala kete warna fiya ten a maya trop trop bo dal no ramban i mba ndame tresorier itam refe ka ando naye ka ka neew nayo wala i inoranga koy noxe ando naye ten refu secretaire oxum i leyogu secretaire i leyo gu wala i ngara nga koy noxe ando naye koy ten ref tresosier trésorier aussi refe ka ando naye <hesitation> role fa newu yo o xaga yo tig maak na cungan tig maak na cungan ga ano donc o ndeet no ramban dal o ndeta ngan o inoranga no tresorier ret bona commissaire au compte jege ten oxa ando naye ke warona fi a newa ga ano kena cungaŋ kate may kon jege ten oxa ando naye o ndet wala i leya nga no tresorier a refa nga temps le ci tan tresoriers ten war gérer a fonds ke tresorier ten waru fiya comptablité fe a jour ga'ano tresorier i leyan ndiki ten war itam garder a fonds ke tresorier ten waru assurer a comme ne i ley tan gestion et effective et transparente de la :far caisse et des copmte bancaire kene fop calel ka ando naye tresorier ten war no fi kon kene moom jarate i sura oxu ref na anda ye kon tresorier to pourtant ten waru élaborer a aussi purodiquement des rapport financier a recevoir a des verssement de fonds des recette a enrigistrer a les somme aussi a fiya une caisse wala un journal de caisse a assurer a les versement a fiya ke de leyel tenir tenir aussi le journale de banque kene fop ten warno fi kon kaga itam refe role fa ndeɓ refe calel teɓ donc kene mbanu ando naye nuun way creer a organisation OCB nuun andu nature fuma ref ka fat nu mbexey bo we nado naye den mba saq cer kene a ndef wa an na a fiya ngan xana dimle a nuun a dimle a nuun no fand fa mayu waye itam a dimle a nuun no coté lakas ne and naye nuun mbodu a ciiñ nu nga a nga neen nu ñaƴ nita to njumte kjege ten te nu nga kene te jofa mbamir xana dimle a nuun bo o feet oxu na den referna na maga sax xano waag no remplacer facilement donc kene ka jeg na jeg solo yo cerkene ando naye wene a saqano yo te ref role in resposablité yiin wala ka jeg na jeg teno njiriño dal en tout cas pour wene a saqo yo profil fene a dno yo kene

iyo joko njal Pape made a ñoxale koy kene yo im etit me falaq tona ten refu o xurmbalu ando naye a jirñoroge a jirñortel a qoq maalo to wagatan yam fojemole jambin i mbexey bo te wago o xoxel i mbago daknin nate re ina me ando naye itam a jeg jamano sax o leng mose oox maga yaam waag ando xoox i mbexey bo njogal maga bo mos nin bo nan nin nete warna nan bo maga wago xoxel maalo

wa jokonjal mene moom xaƴa xam sawar lool pour gar ten anda ye o ndeta ngan mene no gox in fe a jega pel mayu ka ando naye a ngoxoge maalo nda i ndet bono jamano ko ga a ta rek maak we leya ye maak maku sax a ley aye mene ka xoxogel malo a jeg a jamano nda xoxa tan xaye a jeg ma ando naye a xoxoge nda me xoxogena ten fop wagata o xoox ` a wañu carrement yoqe fojemole jambin yoqe wala o ndetaxin o ga e a jega wa ando naye a ndeta sax ba decourager a yam kede mbar ina njeg no maalo fe njega tiran ande kene o ndeta ngan fo ne projet ne bugit na ko gaka ye waag ke yoon nda in koy a foga no calel in ne i mbika bo coxa xin yakar we ando naye den ndetu ba ñak ten yakar waye itam ndet bomu ando naye a xoxoge to xoxatan te xoxatel bo itam sax i ndet boma ando naye xoxogan nda i mbi pexey bo maga a waga telo xoox to kene in way ndata lene o ndeta ngan de maniere globale de maniere generale Etat du senegal a jega jeego mayu ka te fina ten xaye a jeg a jamano o nan anga a qoq maalo mam yifa xalato gu o Ndar wala coté casamance nda xaye o ga ano xaye Fatick i mofu leya na qooq maalo kon anda ye a jega jeego mayu kate fina ten kene lke firndeluna

waw kene andaye i continuer anga nene est ce que i ndet ko bo ke njik wo gina a wañ wa paxa paax xalis fe i mbekong na maga comme ne leyit at ma no depart fa nda waag kate rok no santé ndax waag kate rok no éducation ndax waag kate rok no électrification ndax waag kate rok no accés a l' eau ndax waag kate rok mana kon kene koy a jega o njiriñ to kene koy fañ tano kiin yaam o ndeta nga o ndeta ngaye lang i manquer i ran ndeto foofi alkhamdulila a jega ka roga lasa in ten ndeta xine xam xam a jega men comme wa nan nene IZRA <hesitation> o xene oxey fiya gestu toujours a creer a varieté qas ka ando naye kene xana wago yoon fo riz de plateau fe kene xana wago ref fojemole xana waago tolerer varieté ka ando naye xana tolerer fojemole o fiyangn no fojem comme nene te nana na Izri dix Izri onze wene ko ga a ye a yaca adapter fojem fo varieté lakas fa ando naye awa yaco yoon fo fojem <hesitation> fo varieté ka ando naye a yona riz :fdra de plateau fexey bo creer varieté ke o homoleguer vaviété kene o ga e kene kam a kestaxa lene recherche kene ba continiuer na wana itam we mbod na comme in we nado naye no terrain le i ndef wene organiser a den wene a ngenana lang ke mene wana mbiya kana mana ko ga a ye ba continuer na xan i ndet bo ndgat la qoox in kede leya auto suffisance en riz xan i mbaag no njeg i mbiya xina ngan we mbod na no no maraissage fe we mbod na no cawir ke legume ke waga itam a mbiya jego nan naga maga yaam fop anda ye no ministere de l' agricuture ten ten eumb fop ten fokatu fop o ga e waga itam a mboda nga nana a mbiya naga wana mbod mana a mbiya nana wana bond ma a mbiya na ko ga a ye saax le xana ret ba jeg kede leya auto suffisance alimentaire souverainter alimentaire to kaga koy saxa jega ngan yaf ka tan no xar nu mbakanu kata no coté technologie no coté kana no coté medecine no coté kana kene fop bo waga no fi o ñam bo giñ o ñamanga bo giñ koy teno waga moƴo xalat leyat no coté ne ley ta numa ndiiki technologie medecine science kana fo kana kon ke warna etit ten refu nam i mbika bo mbaag ke i ngoxa ke i ñowta i ngoxanan a qox in nda ke i ngoxa itam i ñowtan saate a buga nga yaf kaan mene eta ga ano kene i mba coxiten exemple ye covid covid 19 fe gar na ga a probleme ke caate mayu njeg na yam xar yaam saate fu ref na nu saɗarata o njiku ke ando naye ten ref kenu ñowta wa a refa nga ye comme senegal maalo um ka yakaro jegane kin ka yakaro jik ti kin no saate fo lakas warga um te jikto kin no saax lakas pomme de terre um te jik tikin no saax lakas lakas fo lakas noke na reta no xundox fop te jik ti kan no saax lakas blé fo lakas waaw o xene pokanga tigume jik wa tiim nama fika xana xij yakoy comme i njega doole fe njeg xam xam fe njeg lang ke njeg foof le xa yoqatu fat i njeg ceeƴ ne ando naye itam wala a yona fo a qoq kon xa yoqatu ndet no mbudu no terrain le njal tiye ne nado naye naga te watu yaam ka i leya saxe damit Etat du Sengal nda en realité ndamta qox ino kon in wene in mbar mbud wana qox in no terrain njala na qox in ka ando naye ten ref ke i soxla na Etat itam a gara mbek teno mbayum a appuer a nuun no équipement a appuyer a nuun no chomage fa mbaax appuyer nuun no intrra a appuyer a nuun a appuyer a nuun ba yombana a appuyer a nuun tam no amenagement waaw bo ande foof lu ando naye ka yaq wogu a reta ma te warer na ret te pokan na nuun en creant des dig de retenue d' eau waye itam mu ando naye fojem ka rokidogu maga a yaqa na nuun bo gox faga waag atano xoox nu mbexey te fexey a xin bo maga nu mbagat no ngoox kene itam ban bangat na ngoox te wata nuun tig kene itam ten ref ke ando naye ten Etat tena waru fi nda a fiya ngan itam damiye nuun a fiya nan kon a koor ngor laxa le in mbaru adu ten donc xaƴa kum ñaxa dal ten refu ñaax we aando naye den ndefu surtout no no goxole Fatick no gox centre no bassin arachidier fe a ref Fatick Kaolack Kaffrine bona Thies wene dal and naye den ndef zone ne projet ne intervenir a no zone centre ku de mbaag na ngor ngorlu na qoq maalo de ngor ngorlu win baya ando naye wa zone nord xaƴa a jega ka roga fiyan na den te ref fof le de njeg na a mbago njefandi koran no ƴind te ref resiculture eridier to i njege opportuniter faga wana ando naye itam den ndefu siid xaƴa a jeg kate ci ena to i ciyano ten fleuve ole refa maga nda in ke i njeg na i ndam ten ndet na i doole ni tuna bo ande dal xan i mbek ten xan i mbi ten participation fa maak fa maak fa maak bo yakar fe o mado xe jeg na ba gar meke a sinig a mbek meen milliard a mbekin na qooq maalo yakar faga faño tas